issi dumma dumma taarikke giidida sohottikka de'oosona. hegeekka beni wode mayzza ma'e wodiyaan dommosappe haachchi gakanaashin nu awatakka kaallidi wontto nu yelletaa kaallanaw diyoogee qoncciyaaba gidishin hegaakka nuuni nu yelettaakka taamarissana giidi haalchuwaa keesidoogee beetiyaaba.

Wolayttan keehippe yettanchchaa Pishshaalo Milkkaanoy Boloosso Bombben ambbay arakka! Ambbay arakka giidi kessido yettay laa ayba lo'o lo'ii! Hegaa gaasuwan nuuni Pishshaala keehippe dosoos. Pishshaala bonchchana bessoos.

La joograppiya giyo maxaaafa ussuppuntta kifiliyaan nuun tamariyoode aybba lo''o lo'i? saluwaaba, sa'aaba, mittaba, keettaaba, deeshshaba, de'uwaaba ubbabakka odes. hegappe denddidaagan joograppe tana keehippe lo''idoogan jograppiya gelda taamaraydda days.

Wttanchchaaa Haylee hoteele lo"ees shin tukkiya uyana gaada taani biini miishshay keehippe al"o gididogaa beadda agadda yaashshiin miishshaa shiishshada baara taanikka uyana gaada qoppaydda days.

Laa hachchi tanaara de'iya Wonddimma giyoogee shammido caamay ayba lo''i. A caammaa mala tanikka shammana gaada aawaa oychchaydda de'aysi. Nuso aaway hega mala caammay keehippe al''iyo gishshawu hegaa mala caammaa shammanawu keehippe ufayttennashin taani A waayettadakka shamissana gaada qofan de'ays.

La huuphiyan tiyettiyo afkkaadduwa qibaatee all"es gooppa tuyi iyyesuusa sunttan haakko qibaatiya miishshaykka daro shin hegaappe denddidaagan afkkaadduwa qibaatiya tiyettiyoogaa taani essaas qibaatee haakko.

Bolooso bomben zal"ettiya zal"iya koskkiyan zal'iya asaa ubbayikka kawuwayo miishsha qanxennan zal"oppite yaagidi bolooso bombe waanna ayissiya maaca waacani issi assikka kawo mishshaa qanxennan zal"enna mala giidi qaala aattis.

Bolloso Bombbe Idigeeti timirtte keettan biiriyaa, dawutara, saleday, paccidaaga be'ida ayssiya huuphe kifileti ubbakka kunttana giidi qaala gelidi yiidoosona, taani hegappe denddaagan keehippe ufayttas.

Wolaytta Soodo yunbburshshiya giddon de'iyaa asay ubbay katta kattiyaageeti suure kattena gishshaw Wolaytta Soodo gadawa gule guchche kattaa kattiya asay ubbaykka laametana mala giidi kiitta aattiis.

Wolaytta soodo bombbe baaydda badala caakkiya dumma makinay be'ada asaa wolqqa maaddiyaa dummabay yiidooga be'ada keehippe ufayttas. nuunikka shammana hega mala gaada huuphiyan qopaydda days.

Mantta Palaqi laa alggaa waaxxiyo waaxxetay tana lo"eessi gooppa. A alggay hara asaa alggaappe mino. Hegappe denddidaagan algga waaxxuwaan Palaqi daro goobaa asa.

Wolaytta dicca Wolaytta asay ubbaykka kaafana beessees. Hegappe denddigaan kaassa kaa'anawu naati kaa'okkona. kaa'iyaa naatiyyokka issippe miyyiyaan eqqidi, ubbaykka eqqana beessoos. wolaytta Dichchay kehi gobaa

Laa haachchi nu kifiliyan asttamaare diyaagee ayba tamairiso tamaarissii! I tamaarissiyode maattaa uyiyaadan hanees. Tamarissiyode lo"iyo lo"ettay keehippe lo"ees. Hegaa mala astamaree nuna naa"antto geelidi tamarissiyakko nuuni keehippe ufaytoos, eraakka keehippe luxoos.

Payatettaa naago gollee hachchi nuugaa shuchaa yiidi tamaarisanaayoo shiishido asawu maayuwa, kataa , haataa, asa naatuyo kummeta gidana besees giidi shuchaa aawatettay diyogeetura haasayidosona.

wolaytta Soodo Telebizhiiniyan aattiya daro oosanchchati likke oosuwaa oottenaagappe denddidaaga Wolaytta Sooddo gadawa gidiyaa Pixxiroos daroppe yiilotidi hegetaa ubbatakka oottiyaageeta laammana yaagidi ba qofaa qoppidooga asa ubbassi aattiis.

Toophiyaawu waanna gadaawa gidiya Dottoriyaa Ahammadda Abi Itoophphiyan Maccassaynne atumassay gelettiyoogee danddayetees shin maccassay maccasaa ekkana danddayena yaagidi ha maccassay maccaasaa ekkiyageetu tanggoy ekketana mala yaagidi kiitta aattiis.

Tamaare ubbaykka naa''u saatiyappe guyyiyaan maxaaafa keettappe kiyidi ubbaykka soo gelidi zin''ana mala yaagidi Wolaytta Sooddo Yunbburshshiyaa halaafe erissidoogappe denddidaagan tamaare ubbaykka naa''u saateppe guyyiyan zim''idooge eretidabaa.

Daamota deree laa ayba lo'ii ha deriya be'anasyo asay kare biittaappe yiyaageetuppe miishshaa eki ekidi wolaytta dere asay bantta deriya bessi bessidi daro naqaashaa demisoos. Hegaappe dendidaagan wolaytta asawu ha deree daro go'aa immees.

wolaytta sooddon wogga ogiyaan bajajje laagettoppo yaagidoogappe denddidaagan qeera heerara pude simmidi biyoode xoqqay diyaage bajajjassi kiyyanaw ixxin hachchi aadhdha wodhdhaagin nuna xoossay ashshidoogappe denddidaagan taabni xoossa galatays.

Wolaytta soodo giyaa giddon de'iyaa koskeetun caammay keehippe hirayssees. Hegaappe taani baada zo"o caammaa shaammada karettaa qassi ta ishayoo shammana gaada utaasishiin nusoo aaway woygaanko taani erikke. Tana zo"o caammay keehippe darin lo"ees.

Arakka ambban de'iya hawaariyatte woosiyo keettay laa aybba lo'ii. Kompporansee shiiqidaagan asaa uttidaagaa be'iin tanakka keehii ufaysiis. I Ha hawaariyan uttada taanikka qaalaa siyada ufayttaydda yaasi.

laa taayo michee diyara laa jeero giyoora laa xooso ayba nibaabiya nababay hachi timirte bkeettaa koyruwa baasu shin na'i diyaara nababbiyara bnababbiyo nababboy tana lo'ees, shin hegaappe denddidaagan taani ta michchiyo dumma dumma maxaafa nababanaadan shamana gaada ta huuphiyan qoppa uttaas.

Laa na'i de'iyaara qooriyan wottiddo saggaayoy ayba lo"i! Hegappe denddidaagan ha na'iyo ubba asaykka ekkada agana giidi labiidi dee's, taanikka taanikka ha na'iyo labiya asatuura oyeetada wuraassishin ta lagekka ha na'iyo ekkana giin ta anaara oyettana gaada qoppayda days.

Yettanchchaa Almaayo Caafaqoy "cadda koshaa gaylliyaa" giidi yexxido yettay tana keehippe lo'ees. Hegaappe denddidaagan wolayitta asay A bonchchananne sabbana koshshees. Wolayitta moottaa waanna gadaaway daagaakka immana bessees gaada ta qofan qofaydda days.

para ochcha giyosan tabootay kawotaagaa be'ada taanikka asay biyaara baada xallaa xalaa uyada xajjiya uyada sakarada soo yiishin aaway soo yiishin tana ogiyan demmidaagee iita baqa baqqis hegaa bolan naa'antto xajjiya uyikke gaada tayo maaccaas.

Tayoo aawi de'iyaagee utula maxaalaan de'iyaa wossiyoo keettan qalihiwootiyaan cimma gidiyoo giishshayo a asay ubbay bochcheesinne sabbees. Hegaappe denddidaagan tankka aawaa aawaa tani ammanuwaa ammanana yaagada hiidotaa wottays.